Dɔɔ kaŋa la are die ba naŋ de tenne mɛ, tenne ne daare a mɛ kaa biiri mɛ benkyi, daare la ka ba de maali a benkyi a zeŋ kyɛ kaa dɔɔ a kana ba boma.

Bibiiri la be sakuuri die poɔ, a zeŋ zeŋ kogiree zuŋ ka Noba mine meŋ are a dendɔreŋ a kyɛ kaara ba.

Dimɛrebɛ la a de daa a kaara. die kyɛ ka ba mine are are teŋa ka ba mine meŋ are are kuree zuriŋ a die lamboriŋ

Noba mine la zeŋ zeŋ kyɛ ka table biŋ ba nimitɔɔreŋ ka pɔgeba bata de ba nuure a dɔgle a table zu ka dɔɔ kaŋ vuune kaara ba a kyɛ eŋ kparepelaa.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

Kõɔ la ka ba mine a de talaare biŋ a ɔŋnɔ teere mine seɛ kaa kõɔ be.

Noba yaga mine la a zeŋ zeŋ ka ba mine meŋ are are ka nemboŋyenaa kaŋa are iri yele yɛlɛ a wulo ba.

Nen yaga mine la are are, ka polise me ŋ poɔ ba a eŋ zupuli ne nyɔboor wɔ ane nimi chaane ka lɔɛ a meŋ kyɛnɛ a be.

Noba mine la, bata a zeŋ ba yiri poɔ a zeŋ kogri zuŋ ka table biŋ ba sonsogre ka seɛmaa biŋ biŋ a table zuŋ.

Neɛ kaŋ la wa pɔg nobɔ yaga a puoro ba ka ba mine zellɛ ba nuure koo nɔgrɔ ba nuuriŋ puoro ka ba mine meŋ are puori a kyɛ tēɛnɛ ba nuure a kyaaroo koo puori ba meŋ.

Nobɔ mine a be ba yiri poɔ kaa pɔɔbɔ maala sèèmaa ka dɔɔ kaŋ meŋ a eŋ yɛre kparoo a araa daaŋaa pare a de o nu eŋ to bile poɔ.

Noba bayi mine la be kuree poɔ, a maala, ka kaŋa dɔɔ, a eŋ nimikyaane ka kaŋa meŋ are sazu a taaterɛ bom a kuree, ka ba zaa bayi eŋ zupile.

Sukubiire la zeŋ a kaara mansen kaŋ poɔ kaa mansen meŋ biŋ tabol zuŋ aneŋ wɔɔyɛrre ka ba de ba nimie kaara a bogro.

Pɔgebo bayi mine la zeŋ ka toɔre ane seɛmaa biŋ ba nimitɔɔre ka kaŋa pegle tuŋdaa a zeŋ ka baa ne buo ane noɔ meŋ be ba puo.

Pɔge kaŋ naŋ zeŋ ka kaŋa meŋ a de pimpiri a kyɔgrɔ o o kpankpane kyɛ ka ba zaa kaara zie kaŋ.

Daa poɔ la ka nobɔ zeŋ zeŋ ka ba mine duori duori kommie aneŋ sɛrimaanee ane zumɔ ka nobɔ bee aa daa poɔ kyɛnɛ.

Zɔɔ zɔɔ lɔɔre malfa kpoŋ na kaŋ la ka nobɔ aroo zuŋ a kyɛ de ba flak a are are ne ka malfa bie biŋ biŋ a lɔɔre zi zaa.

Nobɔ mine la be die poɔ ba yaga ka ba mine a ire ba nagteɛ kyɛ are are a paŋ a are erɛ ŋa ba naŋ seɛɛrɛ ka ba mine meŋ a dɔɔ dɔɔ.

Gbɛrɛɛ saakere la ka noba mine zeŋ zeŋ a gbɛrɛɛ saakere zu ka ba daara kaŋa sobɔ kyɛ ka noba mine meŋ are are ba lamboriŋ

Noba yaga mine la a pa zie zaa ka ba mine meŋ eŋ kpar zeere ne zupile zeere a be ba nimitɔɔre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

Seɛseɛrebɛ la a eŋ a tore ba seɛseɛ bon kaayaa kyɛ ka noba are yaga a ŋmaa gyile ba a kyɛ kaara ba

Die poɔ la ka ba biŋ tabol, a paaŋ de dakori a ŋmaa gyile a tabol a kyɛ de boma mare mare a dankyine poɔ zaa, ka a boma mine meŋ yagele yagele.

Soolapɛnɛl ka neɛkaŋa biŋ, o de biŋee bɛgkye zuŋ kyɛ ziŋ a lɔɔre baatire a kɔnɛɛti kɔnɛɛti kyɛ pɛgli o lapotɔɔl ziŋ ,ka boma meŋ be o puoriŋ moi ne kaayaa kaayaa.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

Bibiiri mine la a zeŋ zeŋ a yuo Ghana a biŋ taabol zu a kyɛ eŋ kpar peɛle zeŋ dakogiro zu ka ba mime meŋ zeŋ zeŋ ba puoriŋ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

Pɔɔbɔ bayi mine la are zie ba naŋ maŋ koɔrɔ kaayaa ka kaŋ pɛgle woɔ naŋ e kyaanaa kyaanaa a eŋ kparezeere ne zupile zeɛ ka kaŋa meŋ aroo puoriŋ.

Nobɔ bayi be la zigbaŋgbaliŋ a tuŋ bon yaayi ka kaŋa egi saazuŋ a be seɛɛŋ kyɛ ka nobɔ are ba puoriŋ ka mine pɛgle gaŋgarre.

Deɛŋ la ka nobamine zeŋ a deɛnɛ ka noba bayi eŋ kparrepeɛle ka kaŋa meŋ kparrepelaa ne sɔglɔ ka kaŋa meŋ eŋ dagakparoo ne zupilepelaa.

Nuba mene la eng kpari peɛle ane zupili zupile ka kanga pɛgle gangaa kye ka kũũ daga bing ba poɔring ka ba mene meng arẽ kuu daga poɔring.

Baa noɔre la ka moɔ bulk bulk a kóɔ poɔ kyɛ ka noba are are a kóɔ poɔŋ ka ba mine meŋ kyuli kyuli kyɛ ka moɔ a be a kóɔ poɔ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

Kõɔ la be neɛ kaŋa dinoɔreŋ a biŋ a be waa faa faa lɛ kyɛ ka nobɔ meŋ are are a die nimitooreŋ.

Nobɔ mine meŋ la biŋ tabol a paŋ de sèèmaa dɔgle dɔglaa tabol zu ka ba meŋ zeŋ a ngmaa gyille a sèèmaa.

Nobɔ mine la be baa noɔre poɔ a wuoro a baa noɔre sagre a ennɛ rɔba poɔŋ kyɛ ka a kõɔ meŋ a gaŋ be.

Noba mine la a kyɔŋ fuolii kyɛ gas selinda meŋ a kyɔŋ fuolii ka baŋ are are a kyɛ de amburɔla dɔgele dɔgele ba zuriŋ ka ba mine meŋ are are lɛ a tie tie ba selinda

Sii bondi zie la seemaa bondi zie ka noba yaga a ŋmaagyili ka ba de table table dakogro biŋ biŋ kyɛ ka seemaa pare pare a zuŋ.

Sori noɔreŋ la ka noba are are ane loɛ ka a e yaga lɛ ka dere meŋ are are be a sori noɔreŋ lɛ ka loɛ meŋ park park be.

Nobɔ mine la tuo kūū daga ka ba maalaa kūū daga koo yi ne zunee ka ba mine tuo kyɛ ka nobɔ meŋ turo ba ka ba zaa a kyɛnɛ.

Die poɔ la, ka kori ane tabol a biŋ ka kori na biŋ ka ba de boma dɔgele a kori zeŋ.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

Nobɔ mine la zeŋ die poɔ a biŋ tabol Kpoŋ a paŋ de gbane a biŋ biŋaa tabol zuŋ ka ba mine are sazu ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ a kyɛ ngmaaŋaa tabol.

Nobɔ mine la a be moɔ poɔ kyɛnɛ ka kaŋa zeŋ gbɛrɛɛ wiri zu ka ba daa too ka ba mine meŋ de weɛ ka ba mine meŋ be puori ka ba zaa kyɛnɛ.

Noba mine la a ŋmaagyili dɔɔ kaŋa a kyɛ de bone ba naŋ maŋ yele yɛlɛ eŋnɛ a teɛ teɛ o kyɛ k,o meŋ are a de o nuuri a eŋ o nuuri poɔ a kyɛ kaara ba.

Dɔbɔ mine la a yagre ba kparɛɛ a kyɛ de gaŋgaa kpoŋ kaŋ a biŋ ka kaŋa are a de o nu dɔglaa gaŋgaa zu kyɛ ka bayi na meŋ are peɛɛlaa gaŋgaa kyɛ ka nobɔ evyaga a be.

Zie ba naŋ koɔrɔ kaayaare la ka ba biŋ biŋ kaayaare kyɛ ka noba meŋ are are ka ba mine meŋ pone pone a kaayaare mine kyɛ ka noba are are be yaga lɛ

Dakoroŋ saŋ lɔɛ la ka ba maale a maale malfa e o nu kyɛ ka ba mine are are ka ba maale maale ba dire ne teere ane dakogiro a be be

Nobɔ la zeŋ die poɔ ba naŋ zanna boma ane ba laptɔpure a biŋ biŋa tabole zuŋ kyɛ zeŋ ka ba mine meŋ are are sazu a kaara ba.

Kaaya seɛrebɛ be la a zeŋ zeŋ ka neɛzaa bonseɛraa be o nimitɔɔreŋ biŋ ka a wuliwulo neɛ naŋ wulo a kaaya seɛbo meŋ are kaŋa lomboriŋ.

Bɔlŋmɛrebɛ la be paŋ zu, ka ba mine be a be ziŋziŋ kaara ba, ka banaŋ naŋ na ŋmɛ a bɔli la be a paŋ poɔ megemege

Noba mine la baa noɔriŋ banaare ka pɔgesaraa bayi a do wiri ka nɔg a wiri miri a kyɛnɛ ne kyɛ ka a bipɔgelee meŋ kaŋa are a puoriŋ a de o nu ti a wiri a puoriŋ.

Die poɔ la ka noba yaga mine bebe ka ba mine zeŋ ka ba mine are are ka ba mine eŋ kpare peɛle ka ba mine eŋ kpare sɔglɔ ka ba zaa are ka ba mine are sazuŋ a pãã kaara.

Noba mine la a ,a eŋ kpare peɛle ane daga kuri ka ba mine meŋ are a ŋmeɛrɛ gaŋgaare kyɛ kaare ba ka ba zaa are are.

Noba mine la a be die ba naŋ zanna boma poɔ, pɔgeba bata la ka ba gban meŋ biŋ biŋ a tabol zuŋ kyɛ ka ba are a ŋmaa gyili a kaara.

Nobɔ mine la are bɔgs kaŋ poɔ ka toraŋfɔɔma a mare pool kaŋa poɔ ka waayɛre lirelire o poɔ ka ba eŋ zupili peɛli araa bɔgs poɔ.

Noba mine la gane gane kulaa noɔre ,a seɛ seɛ ba wagyere a biŋ biŋe beeri poɔ, kyɛ gan gan a zuŋ ka ba mine meŋ kyɛne a kõɔ poɔ.

Poosarre mine la a nore nore a are a are peɛle taa a pãã are ŋa fuolee la ka ba tɔŋ.

Pɔɔbɔ mind ane biire and bie la zeŋ a tɔŋ fuolee ka ba de bonpeɛle mine a mare mare ba nimie bonyen bonyen.

Noba mine la a are are plane seɛ ka ba mine ka kaŋ kyɔŋ tɔɔkye are kaara ka ba mine meŋ are a be.

Noba la are are pɔgeba ane dɔba ka kaŋa de wagyɛ a leŋ o seɛ a de kaŋa meŋ leŋ o berɛɛ, zie kyɛ eŋ a de boma eŋ eŋ o nuuri.

Die poɔ la ka ba set tabol a de kogri a biŋ biŋ a ŋmaa gyile a tabol ka galaaseere meŋ a biŋ biŋ a tabol zuŋ.

baale kareba la a are dendeŋe kyɛ ka ba biŋ baalba kaa Baala. kaŋ a gaŋ a gado zu kyɛ ka a baale kareba a are are a ŋmaaro gyile

Pɔgeba mine la zeŋ a pɛgrɛ laare ba eɛ noba bata ka kaŋa nyɔge kapore ayi zeŋ ka kaŋa de o nuuri ayi a teɛ o zu ka kaŋa meŋ nu be a koɔ poɔ k'o pɛgrɛ a laare.

Noba mine la are tɛbol eŋɛ a pɛgle gbaŋa pɔge ne dɔɔ ka pɔge ti a gbaŋɣa ka dɔɔ meŋ ti kyɛ ka a dɔɔ pãã de o nu gɔɔ a wuli boŋkaŋa a gbaŋa zuŋ ka ba zaa kaara.

Nie kaŋ la zeŋ a peɛɛl baa noɔreŋ kyɛ ka ba maa laa zie koo veɛlɛ ka bomma mine biŋ biŋ a baa noɔreŋ a e peɛɛl peɛɛl ka daare meŋ a are are be.

Dilee kaŋ ba naŋ maŋ maale ka noba zeŋ be ire libie la ka ba nyɔge a die gbori a yuo yuo gaa sazu kyɛ ka Nona mine are are a gbori lamboe na ba naŋ yuo yuo ka neɛkaŋa meŋ zeŋ a dilee poɔ

Zie ba naŋ seere dega kparre la ka ba wowo a daga kparre pɛge mine yagle yagle kyɛ ka noba bayi mine naŋ zeŋ a meŋ wogre a pɛŋ.

Zeɛ kang la ka nuba be yaga yaga le ka ba de buma mene mari mari a draw draw mari kye ka a nuba meng a arẽ arẽ be jamaa.

Noba mine la are sori noɔreŋ zie ba naŋ koɔrɔ lɔɔre kãã. Pɔgebɔ bayi ane bibiiri bata. Kaa pɔge kaŋ a pɛgele wooraayi, ka o na na meŋ pɛgele woɔ bonyeni. Kaa biiri meŋ bayi eŋ kparre peɛle.

Die poɔ la, ka ba yagele yagele vʋʋne, ane ƒaan, ane bon ba naŋ maŋ doɔ bannyiraa o zuŋ, kaa zaa be a die poɔ.

Noba yaga mine la a tuuro sokɔɔra zuŋ, ka dire mine meŋ are are kyɛ a noba gyamaa a paa kyɛne a sokoɔraa zu.

Die poɔ la ka kori a biŋ biŋ ,a die poɔŋ, ka boma ŋmaa gyil gyil kori la pa a die poɔ zaa ka boma mine meŋ yagele yagele a die ceiling poɔ .

Tontonmo la be kurii maŋsen kaŋa poɔ, ka kaŋa ti kuri ka kaŋa meŋ nyɔŋ ka ba taatirɛ boma ka ba mine me tagra a waayɛri mine kyiile.

Boma la ka ba seɛle seɛle gare poɔ ba zaa eŋ kparre yeni, a pɔgdie a wuo koɔ, kaa koɔ zoro a weɛ poɔ.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

pɔgeba mine la zeŋ zeŋ ka ba mine meŋ are are dendeŋe ka ba duori duori boma komie ane saaloŋ

Train la ka noba zeŋ zeŋ o zuŋ o poɔ ne o sazu zaa ka.noba zeŋ paale k'o kyɛnɛ o sori zu.

Sikubiiri la a deɛnɛ a ŋmeɛrɛ ampe ba ne ba madam kyɛ ka kaŋa meŋ eŋ kparepelaa are be a kaara ba ka ba zaa deɛnɛ.

Noba mine la are are a teɛ teɛ tammo kyɛ ka baa meŋ are ba lamboriŋ ka ba wullo kaŋ meŋ lɛ ba naŋ eŋnɛ a tammo.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

Die poɔ la ka ba biŋ dakoro, ka kapur bilibili meŋ a biŋ biŋ a dakoro zu kyɛ ka ba nyɔge wodurobe a yuo.

Nuba mene la gbi dumo a kye de ba nuuri meng bing tenga ka ba de kũũ daga a doɔle ba pourinkye ka ba mene meng a taa gang gaa a arẽ ne.

Bibiiri mine la be kulaa noɔre a deɛne ne bone, a yɛ zoro yɔɔro be ka ba mine meŋ are peɛle a baa poɔ lɛ.

Nobɔ mine la are a pɛgle pɛgle gaŋgaare a are teɛ kaŋa seɛ ka die kaŋ meŋ peɛlaa teɛ kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ teŋɛ a kaara ba.

Noba mine la su ba boorɔ boŋ suure a are ba diŋdannɔɔre pʋɔ kyɛ ka ba mine meŋ ziŋ teŋe. Ba mine meŋ are la sazu pʋɔ kyɛ ka ba nyɔg bgore yuo bare.

Nobɔ mine la tɔŋ fuolee a are are kyɛ ka ba woore biŋ biŋ ba nimitooreŋ ka neɛ zaa be a fuolee poɔ.

Die poɔ ka ba maale daara dakogi dakogri a de biŋ biŋ a maale taabol kpoŋ meŋ a biŋ a kyɛ de a dakogro a eŋ eŋaa taabol pareŋ a die poɔ

Kõɔ la a de zie a kpɛ nobɔ derre poɔ ka ba de daare a dɔgle dɔgle a kõɔ zu ka ba mine nobɔ bayi mine kyɛnɛ a daare zu.

Neɛ kaŋ la zɔŋ naasaal wiri a waana ka mine meŋ ngmaaroo foto ka ba nobɔ yaga zie are a kaaroo kyɛ kpaara ba nuure.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

Lɔɛ la tuori taa a saasaa ka kaŋa waa zeɛ ka kaŋa meŋ waa pilaa ka noba wa are a zie poɔ ba naŋ tuori a taa a saasaa a are kaara

Doɔ kaŋa poɔ la ka la biŋ dakoo ka boma mine dɔgele dɔgele a dakoo zuriŋ kyɛ kaa dakoori eŋgoɔ zaa e sɔgelɔ a be a die poɔ

Zie ba naŋ kaara baalba la ka pɔɔ kaŋ eŋ kparepeɛle a kyɛ pɔne bilɛɛ meŋ naŋ eŋ kparepeɛle a de o gaale kyɛ ka nobɔ bayi aroo puoriŋ kaaroo.

Noba la biŋ tebol ne dakogro ka bamine zeŋ zeŋ ka nemboyeni iri are a kaara ba kyɛ ka ba biŋ labtɔpere a kogri zu.

Dͻͻ kaŋa ne bibiiri la zeŋ, kaa dͻͻ maala boŋkaŋa. Ka a biiri boŋyenaa a zeŋ, ka bayi gbi dumo ka kaŋa meŋ are kyԑ ba eŋ kparoŋ. Ka ba mine meŋ are are o puoriŋ ka ba kaara a dͻͻ.

Nobɔ banaare mine la zeŋ ka bayi zeŋ ka bayi are kyɛ ka ba naŋ na naŋ zeŋ a yuo gbanne a kaaraa gbanne poɔ.

Nansaaleba mine la ar, a eŋ ba tontonnoo kparre ane zupil... a kaara sazu. Ka kaŋa yuo o noɔr, ka kaŋa meŋ ŋmeɛl’o nyuu a kyɛ kaara. Ka ba zaa eŋ kparee, ka kaŋa eŋ kparezeɛ, ka ba zaa eŋ zupil ka ba mine meŋ zupilpeɛle.

Di ŋmɛrebɛ la a are are kaa ba yi ne ba naŋ ŋmɛre bon kaŋ na ,be poɔ la ka ba kpɛ are are a kyɛ vɔgle zupele.

Lɔɔr la de noba ka ba be moɔ poɔ, ka wɔɔ ayi a are ka ba be a wɔɔ ayi soŋsogliŋ, ka wɔɔ kaŋa be ba puoriŋ ka kaŋa be nimi sogɔŋ kaa lɔɔr ne a noba paŋ be a soŋsogliŋ.

Noba mine la a be wiɛ, a are are teere mine parɛ a laŋ taa.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

Lɔɛ la paaki yaga yaga ka motore meŋ biŋ biŋ peɛɛlaa lɔɛ mine kyɛ ka noba meŋ bebe a kyɛnɛ a lɔɛ sugɔŋ.

Lɔre ba naŋ taa tuuro tɛnee la a are ko'o nyɛmɛ mine, ko'o nyɛmɛ ba a teŋa kyɛ ka noba bayi are zie a nyɛmɛ naŋ be a teŋa poɔ

Dɔɔ kaŋa la zeŋ dakogi poɔ, ka bibiiri ŋmaa gyiloo, ka kaŋa meŋ zeŋ o gbɛɛŋ, kɔɔ ŋmaa watermelon a po ba ka ba zaa dire.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

Die poɔ la ka ba biŋ dakogro a die poɔ dakogro ka ba la de kapuri biliibilii dɔglidɔgli a dakogi zuŋ kyɛ ka tabul biŋ ka bɔni meŋ be a tabul zuiŋ.

Noba gyamaa noba yaga la a tɔŋ fuulii ka a wiri meŋ nansaale wiri meŋ biŋ ka noba are are be gyamaa.

Pɔge kaŋ la ziŋ a pɛŋli bon ba naŋ taa ŋmeɛrɛ yiele, ka bibiiri bata ziŋ o nimi sogɔŋ, ka kaŋa taa gaŋgaa ziŋ, ka kaŋa meŋ taa boma naŋ taa ŋmeɛrɛ, ka kaŋa meŋ taa bon ba naŋ taa yiele ziŋ ne.

Naa kaŋ la zeŋ o logo zu kyɛ ka noba meŋ zeŋ a ŋmaa gyiluu a de abɔrɔla pɔge o kyɛ ka o zeŋ a zu o bore bonsuuri

Die kaŋ poɔ la tikpoŋ ka ba biŋ kogro neŋ tabol a paŋ de buukure meŋ a biŋbiŋaa zuŋ ka laptɔp biŋ ka a tabol kaŋ biŋ ka niezaa ba zeŋ be kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na ka nobɔ zeŋ zeŋ a ngmaagyile.

Deɛ pou la ka ba de kogo a bing ka kapuri bile a bing a kogo zung kye ka ba le maale zeɛ ba nang dire gbani engna kaa gbani a be a wardropu pou.

Sããmo la sãã ka kõɔ gaŋ ka kyɛnserre yagre ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ are ka dɔɔ be kõɔŋ ka pɔɔ meŋ be a kõɔŋ ka poole ba ka teere a are.

Pɔgebamine la gyuli gyuli a kaara ka a yini la ka ba seɛrɛŋ a de wagyɛpelaa a le le ba sereŋ ka kaŋa meŋ pili.

Bibiiri deɛdeɛzie la ka biiri e ja bibiiri e yaga be a deɛnɛ kyɛ ka ba pɔge a be zaa.

Noba mine la zeŋ zeŋ dɔɔ kaŋ nimitɔɔreŋ k,a dɔɔ eŋ nimikyaane kyɛ ka noba mine meŋ are are o puoriŋ k,o de ŋmane ko dɔɔ kaŋa k,o de a ŋmane a eŋ o noɔreŋ.

Bon ngmenaa na maŋ ngmɛ o zuŋ a veŋ koo tõɔ kyɔŋ vūū la ka ba de biŋ biŋ ngmenaa poɔ ka nobɔ mine meŋ are are a lomboreŋ a kaara.

Gaŋga ŋmeɛrbɛ la zeŋ zeŋ a de a gaŋgaare biŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ kyɛ ka ba mine pɛgele pɛgele gaŋga daare na ba naŋ maŋ de ŋmeɛrɛ gaŋgaare kyɛ ka noba mine meŋ are ba puori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

Polisi bata la are ka bayi yɛre malfare kyɛ ka bonyeni a be o nu eŋ o kɔreŋ are kyɛ ka nobɔ meŋ are ba puoreŋ.

Noba mine la a de boma a drawing boŋ kaŋ zuŋ ka kaŋa do are Kogi zuŋ kyɛ ka kaŋa meŋ a are teŋa kyɛ gelo gbeɛ.

Noba mine la pɛgeli ba wɔɔre ka ba mine meŋ tuo ba wɔɔr ka ba mine meŋ mare biiri ba puoriŋ ka ba mine meŋ eŋ zupile a are are.

Bibiiri meni la ɔŋnɔ koɔ kulaa poɔ kaba meni kyulkyul ka kaŋa meŋ dɔɔ ka bata de a bonɔŋni eŋ a koɔ poɔ ɔŋnɔ

Gboe la ka noba mono kõɔ zuŋ kyɛ ka ba mine meŋ are are a kõɔ lomboreŋ a kaara bana naŋ mono a gboe a kõɔ zu.

Die poɔ la baŋ maale a de flaawarre a biŋaa die poɔ aneŋ zie ba naŋ biŋne kaayaa a de koge kaŋ a biŋ a leɛre toɔre meŋ vɔgle a kyɛ de flaawarre biŋoo zuŋ kaa koge poɔ ka ba de kapure a dɔgloo zuŋ.

Nengyemaa mine la are ba yaga ka sogyere meŋ di ba malfa ba lɔre malfa wa are o poɔ ka ba mine do zeŋ zeŋ a lɔre zuŋ ka ba mine meŋ are are teŋa.

Polisiri yaga la a are are ka neɛ kaŋa are ba sensɔleŋ a de nimikyaane a eŋ o kparoo poɔ kyɛ kaa polisiri meŋ are a ŋmaa gyiloo a vɔgeli vɔgeli ba zupili.

Bibiiri mine la a kyɛnɛ kyɛ ka daare biŋ ba puoriŋ ka ba mɛ kuraa dire meŋ kaa meŋ be ba puoriŋ kyɛ kaa biiri a kyɛnɛ

Noba mine la pɛgle kaayaa ane talaare ka kaŋa meŋ pɛgle o bongane ka ba zaa kyɛnɛ koɔ poɔ ka kaŋa meŋ pɛgle dakogo.

Zuma la ka ba kyire kyire eŋ robberi poɔ, a biŋ biŋ ka pɔgɔ kaŋa pɛgle kaŋa ka ba mine meŋ are are a kaara a zumɔ a robberi poɔŋ.

Lɔɔre ka biŋ ka ba yuo yuo a lɔɔre gbore kyɛ ka nobɔ bata a sige gaŋ gaŋ teŋɛ ka polisere meŋ banaare a are are a peɛle ba kyɛ kaa polise kaŋa meŋ leɛ yi ti are a lɔɔre nimitooreŋ.

Noba mine la are are ka kaŋa a taa mie na ba naŋ taa yele yɛlɛ a de peɛle o noɔre kyɛ ka noba bayi a naŋ sel gbɛrɛɛ a haa ne saazu kyɛ pone are ne

Bibiire mine meŋ la a pɛgrɛ laare ka ba ka kaŋa meŋ pɛgrɛ daŋsane kyɛ ka ba paŋ de rɔba kpoŋ sɔglaa biŋ a pɛgrɛ a laare o poɔŋ.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

Bibiiri mine la are ba danpuori, ka gɔɔta kaŋa be be ka kõɔ be a gɔɔta poɔ, kõɔŋ dɛga la be a gɔɔta poɔ kaa biiri mine are a gɔɔta noɔre.

Zie kaŋ la ka noba mine a biŋ dakogro a zeŋ a ŋmaa gyile kyɛ ka pɔge ne dɔɔ kaŋ are kyaare taa ka kaŋ eŋ kpar pelaa kaa pɔge eŋ kpar pelaa kaa dɔɔ eŋ kɔɔte kyɛ ka kaŋa are ba sogaŋ

Noba mine la a de sokpoŋ a kyɛnɛ a paalaa sokpooŋ zaa kyɛ paŋ sɛge sɛɛgre mine a maremre pɛŋzeerre ne paŋpeeɛli a zɛlzɛl a pɛmɛ sazuŋ a kyɛnɛ ne.

Kommie la ka pɔɔ kaŋa duore a duore duore a kyɛ are deŋdeŋe ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ o puoriŋ a kaara.

Neɛ kaŋa. la zeŋ ka bon kaŋa are o nimi sɔgɔŋ a ŋa nensaala kyɛ ka nensaala meŋ ba e o, kyɛ ko pɛgele bon a de teɛŋ a ana bon na.

Baaloŋ kaara ba la a are are a die poɔ ba naŋ kaara balba ka ba bongane meŋ zaa biŋ biŋ be.

Bipɔge kaŋ la zeŋ gadao zuŋ,a de boma dogle a wiire puori kyɛ ka ba mine meŋ a are are ka ba mine meŋ tuo kaayaa kyɛ kyuloŋ.

Zie kaŋa la ka lɔɛ a kyɛne ka noba meŋ a bebe ka deri me be a be ka ba zaa laŋe laŋe taa.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

Lɔɛ la tuori taa sokpoŋ zuŋ a saa saa ka ba mine naŋ a kyolo ka ana na saa meŋ a biŋ biŋ.

Noba mine la zeŋ zeŋ moto zuŋ, ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ lɔɛ poɔ, ka ba mine meŋ a pegle pegle pekyɛre a taa wulo.

Zie kaŋa la ka ba ŋmaa ka tiire are ka deri meŋ bebe ka ba paaki lɔɛ a lambori kyɛ kaa zie ka daare are are a zie poɔ ka soe meŋ be o poɔ.

Tennɛɛ die kaŋa dampuoriŋ la ka gɔɔta gaŋ be ka koɔ a bebe ka sagre a be a koɔ poɔ ka noba mine bata a are a koɔ noɔreŋ.

Nobo mine bayi meŋ la pegle a daare moto a eŋe lɔre poɔ kaa kaŋa eŋ kpare zie ane gesee are ne ka kaŋa mine nyoŋ a moto.

Bamine na eŋ ba puoruu kparre a are pɔgeba ne dɔbɔ ka dɔba ba eŋ kparre ka a pɔgeba de wagyɛ le le ba berɛ.

Noba mine lɛ a be sori a kyɛne a kyɛ yeere ba boɛ kparo kaa kparre mine e kpare peɛle ka ba mine meŋ e ziiri ane peɛle lan lan taa.

Ba mine meŋ la a are a ngmeɛrɛ bɔl a kyɛ eŋ kpare dɔre a are are ka ba mine meŋ are a polo puoriŋ.

Mɔdonne la be moɔ poɔ a are kõɔ dɛgɛ poɔ ka ba mine nyuuro.

Ŋmaa kaŋ noɔre la, ka wɔɔ yaga a are are ka ŋmam beɛre ane bon bibil zaa are are, ka lɔɔre kaŋa meŋ are a wɔɔre niŋɛ, ka noba zeŋ zeŋ a lɔɔre poɔ.

Noba mine la a are are a ŋmaa gyili ka ba de plane bile kaŋa a biŋ.

Nobɔ la a kyɔŋ fuolee ka ɛɛropleen meŋ biŋ a yuo o gbore ka ba kyɔŋaa fuolee a kyɛnɛ kyaara a ɛɛropleen gbore o naŋ yuo.

Noba mine la pēērɛ ,ka polisiri are kaara ba ka ba pēērɛ ba dere poɔ ka kaŋa seɛ kuri zeɛ ka kaŋa meŋ seɛ kuri zeɛ de kparre zeɛ kaa polisiri kaa ba ka ba pēēre.

Noba mine la are are a pɛgle malfare a are are kyɛ ka loɛ meŋ biŋ ba puoriŋ ka be e moɔ ane daare poɔ la ka ba be.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

Lɔɛ la tuuro taa, ka noba mine a be lɔɛ zʋŋ a nyɔgero boma kyɛ ka noba bata mine meŋ a are ka ba zaa eŋ zupili zeɛre a are ne.

Biiri bayopõi a la zeŋ, a zeŋzeŋ kuruu kaŋa zuŋ ka a kuruu mare daŋkyini ka ba biŋ bɔtɔre mine ba niŋeŋ a zeŋ a yele yɛlɛ.

Dɔɔ kaŋ noo pɔɔ ne o biire bata la zeŋ gado zuŋ kaa biire bayi a mare mare ba ma kaa bie kaŋa meŋ maraa ba ka ba zaa zeŋ zeŋaa gado zu.

Seemaa la ka nobɔ pɔge bayi mine a maala ka laare a ŋmaa ba gyili ka ba la nyeenɛ boma mine meŋ kyɛ ka talabɛrɛ meŋ biŋ biŋ be.

Noba mine la, tontoneba la a tu bogi a de pipe biŋ ka ba mine de bon ŋmaara a pipe kyɛ ka waayɛre meŋ biŋ biŋ ba puoriŋ ka kaŋa dɔɔ a ŋmaara ka kaŋa meŋ a kyoli a ŋmaara.

Nobɔ mine la zeŋ a de wagyɛ a le ba meŋɛ kaa wagyɛ waa ŋa tampɛloŋ kyɛ ka ba zeŋ ka gaŋgaare be nimisugɔ ka ba mine pɛgle a gaŋga daare a ngmɛɛrɛ.

Nobɔ bata la are ka neɛ kaŋ gbi dumo a sɛ wagyɛ zeɛ koo pɛlee biŋ peɛloo ka kaŋa meŋ are eŋ kootu pelaa neŋ zupil ka kaŋa meŋ aroo nimitoore a eŋ kparesɔglɔ ne zupile sɔglaa koo de bonkaŋ tēɛ.

Dɔɔ kaŋ la eŋ kpar zeɛ ane kuree a zɔɔ saakere gbɛɛ ata a kyɛ leŋ boma mine a sakere zu

Noba mine la are are, ka tabol biŋ ka ba de zarema pɔge a tabol zu kyɛ ka ba are a ŋmaa a tabol gyile .

Noba mine la be dieŋ kaŋ poɔ a ziŋ ka noba bayi meŋ are sazu ba zaa be a kɔɔto poɔ ka USA filag meŋ bebe kyɛ ka ba mine meŋ ziŋziŋ ka piipare be ba nimi tɔɔriŋ.

Mɔdoŋa kaŋa la a gaŋ teŋa moɔ poɔ daao la gaŋ teŋa a moɔ poɔŋ ka gbeŋ ne biiri a do are are a mɔdaao zu

Dɔre la ka neɛ kaŋa tuo ka ba mine meŋ tuo vaare kyɛ ka lɔɔre kaŋa be ba lɔmboreŋ ka ba lɛ tuoro lɔɔre kaŋa meŋ.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

Yiele yielibe la a are are ka bibilii ngmeɛrɛ gaŋgaare ka kaŋa meŋ are a taa mikrofoon are ne.

Bibiire la deɛnɛ soi noɔreŋ a taa daŋgbala a deɛnɛ ne ka ba mine zɛle zɛle a daŋgbala a are.

Bibiiri mine la a zeŋ, bie ne nenkpoŋ la a de hammer ne kyisil a ŋmaraa kubu a laŋe na taa.

Yiri poɔ la ka die kaŋa meŋ are ka teere araa die dampuoriŋ ka tibile kaŋa meŋ are a dinoɔre.

Pɔge kaŋa la zeŋ a koɔrɔ tewɔmɔ, a dɔɔ a tewɔmɔ poɔ o naŋ de a tewɔmɔ duori duori a zeŋ ka a ŋmaa gyɛli o koɔ pɛgeli kaŋa zeŋ ne.

Noba mine la eŋ kpare peɛli ka ba dɔrɛsi paŋ yine nɛɛsi bee ka dɔgtɛs la ka ba mine ziŋ ka ba mine meŋ are are a ŋmaa gyil ba.

Daa poɔ la zie ba naŋ koɔrɔ wagyɛre kaa wagyɛre yagele yagele ka noba mine a tuuro be a kyɛne ka ba mine. meŋ are are ka dakogi a biŋ ka wagyɛre yagele yagele a be zaa.

Lɔre kaŋ la a are kaa mine meŋ are are o nimitɔɔreŋ kyɛ ka gbɛoo kaŋ be o gbɛrɛɛ sakere zu a zeŋ a kyɛ kaara lɔɔr kaŋ kyɛ ka neɛkaŋ daara a gbɛoo saakere

Nobɔ mine la a zeŋ biiree poɔ a de tabole biŋ a de boma mine dɔgle dɔglaa tabol zu a deɛnɛ neŋ ka ba mine meŋ are are deŋ deŋe a kaara ba.

Zie ba naŋ koɔrɔ kaayaa la kommie ba naŋ neɛŋ a eŋ boma poɔ aneŋ kaayaa kaayaa ba naŋ dɔgle dɔgle tabole zu.

Zie ba naŋ ɔnnɔ tɛnɛɛ la ka tɛnɛɛ lɔɔre are kaa tɛmɛɛ mine be a tɛmɛɛ lɔɔre poɔ kyɛ ka lɔɔre naŋ ɔnnɔ a tɛmɛɛ meŋ a be be are a kyɛ zele o kuuri sazu

Niŋgyɛmaa la laŋtaa a are. Filakere la ka ba de eŋ daarepʋɔ a zɛge kaa do. Teŋɛ zaa ne o filake la be a kyɛ.

Dakoroŋsaŋ nobɔ la ka ba maale maale a paŋ de biŋ ka ba are are a kaara taa a yi ne neŋsalba.

Dɔɔ kaŋ la zeŋ wiri zuŋ, a pɛgeli tam, ka pɔgeba bayi meŋ are a wire nimitɔreŋ kyɛ ka teɛ kaŋa meŋ bebe ka yeɛre die meŋ bebe a teɛ lamboriŋ.

Naabo la ka ba yuo koo ne nobɔ mine a be a gariki poɔ kyɛ ba mine meŋ liɛ are a gariki puoriŋ kyɛ kaara ba.

Daa poɔ la ka ba mine biŋ seremaanii ka ba mine meŋ naŋ biŋ bɔɔdeɛ ka noba mine meŋ bebe a kyɛnɛ kyɛnɛ ka ba mine meŋ are are ka ba me.

Nobɔ ka ka bi pɔɔbilii mine a ngmɛɛrɛ ka kaŋa ngogaa bɔɔle ka nobɔ bayi meŋ aroo nimisugɔŋ ka ba mine eŋ kparepeɛle ka ba sɛge sɛge a kparoo.

Dɔɔ kaŋ la zeŋ teŋa a kyɛ de eraapee eŋ o tooreŋ kyɛ pɔn bon ba naŋ taa meelɛ teŋa a kyɛ zeŋ

Naateɛ baŋ de a yagli yagli boma zuŋ a gyamaa meŋ.

Nobɔ mine la a kyɛne a de weɛ ka ba mine meŋ zeŋ gbɛrɛɛ wiri zuŋ a tuuro ba ka ba mine meŋ kyɛnɛ tuuroo a gbɛre.

Sogyɛre banuu la ka kaŋ gaŋ teŋɛŋ ka bonyeni bayi gbi dumo a kaaroo kyɛ ka ba bayi meŋ are deŋdeŋe a meŋ kaara kyɛ kaa bonyenaa gaŋ teŋɛ.

Boma mine la ka ba sele sele wiɛ poɔ a pa ba ba daare a leŋ a boma ba naŋ sele a mile mile a daare kyɛ ka lɔ koɔra meŋ kpɛre waana a wiɛ.

Boma la ka ba mine meŋ kanna a zeŋ zeŋ teŋe kyɛ ka a wulwullo are a sɛgrɛ kyɛ ka ba mine meŋ are are ba lɔmboeŋ a kaara ba.

Kaayaare la ka Bibiiri tuo kyɛ ka kamaa meŋ a be be ka dakoroŋ saŋ bee koraadie meŋ la are ka ba de sakere a dɛgle a die ka daare meŋ biŋ biŋ be

Noba yaga la zeŋ fie poɔ ka laptop biŋ biŋ ba nimisɔgɔ ka kaŋa meŋ are ba nimisɔgɔ table kaŋa lomboriŋ kyɛ ka a dakogri mine meŋ biŋ biŋ.

Noba la zeŋ yaga ka lapotɔpere biŋ ba nimisɔgaŋ ane wayari kyɛ ka ba de bomamine a pɔge pɔge banimisɔgɔŋ kyɛ kaara a lapotɔpe zu a lɛ.

Tontonema la, a be zie ba naŋ tonɔ tomɔ, a de paep kaŋa a dɔgle bɛnkye kaŋa zuŋ, a maakerɛ.

Noba mine la are die saa zuŋ a kyɛ yuo gbaŋ a are a kaara noba bata ka ba zaa eŋ zupele ka bayi pɔnnaa gbane.

Bibiiri la be sokoɔre ziɛ zu ka bayi a zeŋ saakare zu kyɛ ka ba naŋ na naŋ kyɛre na meŋ a kyɛne teŋa a turo ba.

sogyɛre la be sokuɔraa zu kyɛnɛ. Ka ba sogɛre lɔɔre kaŋ be ba puoreŋ. Kaa sogɛre mine ziŋ a lɔɔre zuiŋ kyɛ ka lɔbile kaŋ meŋ tuuroba.

Dimɛrɛbɛ la a meɛ die ka ba mine are are a die sazu ka ba mine be a o lamboriŋ kyɛ ka ba zaa a are are peɛle taa

Moɔ poɔ la ka gbeni gaŋ ka lɔre meŋ are a gbemi puoriŋ kyɛ ka noba zeŋ zeŋaa lɔre poɔ ka kaŋa meŋ zeŋ a lɔre nyɔboore zuriŋ

Nobɔ mine meŋ ka zeŋ a ngmaara ka kaŋa maala ba dakoroŋsaŋ yelimaalee ka ba mine meŋ are sazu kyɛ kaara koo maala a dakoroŋsaŋ yelimaalee.

Daa poʊ la ka noba kyɛne. Ka ba mene meŋ tuo tala kpong. Ka kang eŋ kpar doure ne zupul doure a kyɛ seɛ munkur

Kõɔ la di zie ka loɛ ne yiri are a kõɔ poɔ kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ a de bie mare o puoriŋ kyɛ ka a kõɔ ta o dumo.

Neŋ gyamaa mine la ba yaga a tuo daga a wa tuori neŋ polisere.

Dɔɔ kaŋ la ziŋ de wagyɛ pilaa pɔg o nyuu a waana tiŋɛ kyɛ ka ba pono o zu, a onɔŋ naŋ pono o zu eŋ la kparre pilaa ane zupiloo.

Koɔ poɔ la ka gbori ka gbori be a koɔ poɔŋ kyɛ ka noba zeŋ zeŋ a gbori zuŋ, sazu ne teŋɛ zaa, kyɛ ka a gbori be a koɔ poɔ a kyɛne.

Bibiiri mine la are a tɔŋ foolee a pɛgepɛgle laare ka ba zaa niŋe kyaare zi bonyenaa pɔgebɔ ne dɔbɔ ane bibiiri la lantaa a tɔŋ a foolee.

Nenyaga mine la a toge taa a be zage kaŋ poɔ denoɔre a kyɛne kyɛ ba e gyamaa.

Yɛrɛɛ die kpoŋ kpoŋ kaŋa la ka yɛrɛɛ pa die poɔ a kyɛ gbi dumo a de ba gbɛe a biŋ teŋa a kyɛ puoro ba Naaŋmen

Nona mine la are are teŋa ka lɔɔre meŋ biŋ ba lamboriŋ kyɛ ka mɔdonne a are are wɔɔ ne wɔɔ bɛrɛ ne wɔɔ bilii ka teere meŋ are are be

Bibiiri la zeŋ kogi bonyenaa zuŋ ka kaŋa kyoli ka kaŋa meŋ de bibile a dɔle o gbɛɛŋ kyɛ zeŋ a seɛ munkuri meŋ kyɛ ba su kparoo.

Die poɔ la ka kogiri a biŋ biŋ kuri pɛɛl ka TV meŋ mare ka bon ba naŋ taa ŋmɛre yɛlle meŋ be be, ka kori sɔglɔ meŋ naŋ biŋ biŋ a die poɔ.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

Bidɔɔ bilee mine la be baa noɔre a kyɛ pagle bon, ka ba zaa are are a kõɔ poɔ ,ka ba mine meŋ tiɛ ba seeɛ.

pɔgeba mine la a seɛre, a eŋ kɔmbonkaayaa, kɔmboni deɛŋ deɛŋ kaayaa la ka ba yɛre a kyɛ are seɛre ka noba meŋ are a kaara ba.

Noba mine a zoŋ zoŋ kurɛwire, a kyɛ vɔgle zupele a be sokoɔraa zuŋ.

Nobɔ bayi mine la a be paki zuŋ a zoro ka kaŋ eŋ kpare dɔre ka kaŋ meŋ eŋ kpare zeɛ kaa kpare dɔre daana eɛɛ pɔɔ kaa kpare zeɛ daana meŋ e dɔɔ.

Die poɔ la ka ba biŋ biŋ taabol a kyɛ mare vûûnee a die poɔ kyɛ ka noba mine are are a die poɔ zaa kyɛ ka ba de boma mine meŋ a mare mare a dankyini

Noba mine na be die saazuŋ a maala vũũ. Ka boŋyeni kyuli, ka bayi zeŋ, ka bayi meŋ are. Ka noba bayi meŋ pãã gbi dumo, ka noba banaare na a eŋ zupile.

Zie kaŋ la ka ba mɛ bonkaŋa woge woge kyɛ ka nobɔ are are o seɛŋ a ngmaagyile ka ba mine kyɛnɛ ka ba mine meŋ are a yele yɛlɛ.

Tabul la ka ba biŋ ka filaawa be a tabul zuŋ kyɛ ka ba de dakogro a ŋmaagyil a tabul , kaa tabul taa gbɛɛ ayi kyɛ ka ba de boma maremare a daŋkyen eŋeŋ.

Bnyɔgeibiiri la a deɛnɛ tagere taa ba la taa nuure kyɛ tagera bayi maŋ be a nimitɔɔre ba su kparɛɛ ba mine meŋ are la a kyɛ kaara a laara a biiri poɔ pɛlɛɛ la

Neɛ kaŋa la are nasaal daa eŋe, a pɛgele o wɔɔ, a kyɛ iri o kparoo kaŋa meŋ a dɔle o nuŋ ka tabol meŋ biŋ o pori kɔɔ are a eŋ nimikyaane ane zupuli.

Noba yaga yaga mine la be koɔ poɔ, ka ba mine yage yage ba kpaare, ka mine eŋe kpaare, kyɛ kaa ba zaa be a koɔ poɔ a are are ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ a koɔ poɔ.

Bibiiri mine la are ka kaŋa a yi are ba nimisogaŋ a de o nu tuŋ nɔɔtere a zɛlle sazu a kyaare ba ka ba zaa are a yi ne ba naŋ ŋmaara foto.

Noba bayi mine la pɔge ne dɔɔ, kaa dɔɔ ŋmɛre gangaare kyɛ kaa pɔge mine a seɛrɛ, ka ba zaa are setekyi zuŋ.

Toree la are ka noba are are a Torre lamboriŋka ba mine yɛrɛ woore ka ba mine meŋ pɛgele pɛgele a woore are ne

Noba mine la zeŋ zeŋ ka tabol biŋ ba nimitɔɔre kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ a de daa a eŋ galasii poɔ a waana ko'o biŋ ba.

Felaaware la ka dɔɔ kaŋ ane pɔɔ kaŋ de biŋ kyɛ are a felaaware puori a kaara

Bie kaŋa la a yeɛre gangaa a are, kyɛ de a gangaa a ti bon kaŋa a are a ŋmeɛre a de o nu dɔle a gangaa zuiŋ kyɛ ka noba meŋ are ŋmaa ŋmaa gyilo a kaara.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

Nobɔ mine la be die poɔ ka kaŋa nyoge mikrofoon a eŋ kparesɔglɔ a are kyɛ ka ba naŋ kyɛre zeŋ zeŋ a leɛ kaaroo kaŋ yi ne ŋa o yieleŋ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

Zie kaŋ la ka ba yagele yagele kaayaa ka noba meŋ are are a kaayaa lamboriŋ ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ a be

Zie ba naŋ kuɔrɔ boma la ka dɔɔ kaŋ yuo o gelaase zuiŋ kyɛ ka a banaŋ naŋ kyɛre a are are a kyul kaara bonne na o naŋ yuo na.

Pɔɔ kaŋ la zeŋ kɔge tɔɔre a toɔrɔ saao ka ba mine meŋ ka kaŋa meŋ zeŋ koge zu kyɛ ka kaŋa meŋ araa teɛ seɛ ka noore be a yiriŋ.

Nobɔ mine la kyɛnɛ ka ba mine meŋ a pɛgle kūū daga kaa ba naŋ naŋ kyɛre a tuuro a kūū daga ka ba mine meŋ a de weɛ a kyɛnɛ ka ba zaa laŋtaa.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

Noba mine la de wagɛre a leŋ leŋ ba nyaa. Wagɛ peɛle ane wagɛ ziire kyɛ be diŋdɔre kaŋ pʋɔ a yɛre ba boorɔ yɛrebo.

Pɔge kaŋa zeŋ kogo zuŋ, a kyɛ de o laptop biŋ o nimmitɔɔreŋ, koo nuur ayi zaa be a laptop zu, kyɛ koo eŋ kparre sɔgelɔ, a nyɔgoo zu, kyoo ba pɔgaa zukɔɔlommeŋ.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

Nobɔ mine la a ngmeɛrɛ bon kaŋa ane kuree a paŋ do are sazu nobɔ banaare ka ba mine eŋ zupile bayi eŋɛɛ zupil ka bayi meŋ ba eŋ.

Noba mine la a are seɛrɛ bawaa a eŋ kyiimɛ a ŋmɛɛrɛ gyili ka kaŋa meŋ ŋmɛɛrɛ gaŋgaar a be tiɛ kaŋa muniŋ are.

Bibiiri mine la zeŋ a pɛgle piletere a sɛgrɛ kyɛ ka a kanne kanna meŋ a taa gbage a are ba nimisɔgaŋ kyɛ sɛge sɛgre a dogli a bilbootɔ zu.

Dɔɔ kaŋ la a do zeŋ bonŋo zuiŋ a kyɛ taa daa a naŋ pɛgle rɔba ne koŋko kaŋa meŋ o nu dure eŋɛŋ kyɛ kaa nugɔɔ pɛglaa daa koo zeŋaa bnŋo zuŋ ka kusepeɛɛle mine meŋ bee aa bonŋo puoriŋ be biŋ biŋ.

Staatu la ka ba maali maali biŋ biŋ a mɛ zea k'o do ka noba ba maali maali biŋ biŋ beŋ.

Neɛ kanga a zeng a maala taakun sanga buma a de mene meng yagle yagle ɔ poɔring.

Bog la ka nuba mene tuuro a pɛgli sabol a arẽ ka ba mene meng arẽ ba lɔmboring a kaara taa ka kanga meng kaara a bog pou.

Na mine meŋ la are a seɛrɛ ka gaŋgaare biŋ neɛ zaa nimitoore kyɛ ka kaŋa zaa meŋ pɛgle a gaŋga daare a are are saazu ka ba mine meŋ zeŋ.

Dɔɔnyaŋne kaŋ la de pasoɔ a ŋmaare kaayaa ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ o puori a taa teelɛɛ a seɛre ne.

Noba mine la are are ka ba mine zeŋ zeŋ ka ba mime maŋ dɛgle lɔɛ kyɛ ka pɔɔ kaŋ eŋ kpar zeɛ la kpar sɔgelɔ yi o lamboriŋ ko o de bonsɔgelaa a eŋ o teɛ seɛŋ a kyɛ teɛ o nu

Nobɔ minevka be die kaŋ poɔ ka ba zaa yɛre kpare peɛle ka kaŋa a pɔne gbaŋa a sɛgrɛ a gbaŋa poɔ ka kaŋa meŋ are pɛɛloo kyɛ kaara ka dɔɔ kaŋa zèŋ koge zuŋ a meŋ lieɛ kaara.

Noba la are yaga yaga lɛ zie kaŋa ka ba biŋ bɔɔse a sɛge a bɔɔse zuŋ electral commissioned of Gaana, kyɛ ka bipɔge kaŋa meŋ are a de o nu dɔgli a zie ba naŋ vootri.